Aanafaalama mboka ha ya munu oohi uuna uundama muna oohi ohaya kala ya dhengela iipilangi kombanda yomeya, hoka haya ende ta ya lyata ngele taya ka umbila iikulya yoohi momeya.

Mongashingeyi aanafalama iimeno yawo ihaye yi kunu we pongalangala yomutenya, ihe ohaye yi kunu owala momatala ngoka haga kala gena oothayila pombanda.

Ondjamba-meya osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya unene tuu momilonga. Oto adha olutu lwasho aluhe luli kohi yomeya, tashi eta ko ashike omutse. Oshinamwenyo shika oshi li sha nika oshiponga.

Oonyanga odhili pomaludhi ga yolokathana. Opuna oonyanga dhoka oontiligane ohadhi longithwa oku towaleka momahoka nadhono ontiligane ohadhi longithwa okupanga omashikisha.

Aanafalama mboka yena iikuku yondjuhwa ohaya muna ondjuhwa dhawo kiikuku .Oko nee hadhi kala dhili ko dhalonda kolukumbeti ohadhi kala ko unene dhakalela oondjuhwa dhoka ondumentu dhoshi kondombolo.

Uundama moka hamu tekulilwa oohi kombanda yomeya ohaku kala kwa tulwa oonete. Oonete dhoka ohadhi keelele iiyagaya opo yaa ye nande momeya goohi, yi nyateke mo.

Mehala moka hamu edhililwa iimuna moka hamu ithanwa taku tiwa omEtosha ohamu adhika oondombe dhomeya niinamwenyo mbyoka iiyamakuti ohayi kanwa moondombe moka.

Una omvula ya loka oongombe ohadhi kala dha paluka nawa komalutu, oshoka otadhi li omwiidhi ngoka gwa ziza nawa. Oha dhi kala nee dhina uutagona nomahini.

Aanafaalaama mboka haya tekula oohi ohaya kwata mo oohi dhawo momeya uuna ya hala ya ka lye nenge ye ke dhi landithe, unene tuu oohi ndhoka dhomankende dhi holike unene.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ohaya kala ya tula oondjuhwa dhawo kiikuku, hoka haya kala taye dhi pele ko iikulya muupokopoko.

Uundama mboka wokutekula oohi ohau kala wa topolwa noonete pokati muukololo oundji oshoka oohi inadhi faathana, odhi li pamaludhi ya yoolokathana, pu na wo oonene noonshona.

Aanafaalama mboka ye na iikuku yokutekula oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala ye dhi tula muukololo moka hadhi kala tadhi vala omayi taga ngoongola gu uka muukololo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna kokupulula omapya gawo. Ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula taga endelele muule wethimbo efupi.

Ondjamba osho oshinamwenyo oshinene miinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyina omunkati, oyina woo omakutsi omanene gapakalala oshowo omakondo ngoka haga ithanwa takutiwa omatende.

Mongaashingeyi omeya manga inaaga nuwa ohaga yi kotutsa ga ka tali we ngele otaga vulu ngaa okunuwa, ngele kagena oombahiteli ndhoka tadhi vulu okweetela aantu omikithi.

Aanafalama mboka ye na iikunino yo kukuna iimeno iishona ngaashi omaQuiva nOmamengo, uumeno wawo oha ye wu kunu wu li muuplastika uuludhe nongele wa koko oha wu ka landithwapo opo ya vule okwiimonenamo iisimpo.

Komunkulofuta hoka evi lya tsakanena nefuta ohaku adhikwa omavi ngoka gomawe, ohaga kala nee ga gongelwa kombepo taga ningi po oondundu.

MoNamibia omuna omihoko odhindji. Omuna omuhoko ngoka gwAahimba, omuhoko gwAahimba ohagu adhika kombinga ndjoka yo koRuacana. Aahimba ihaya zala nande iikutu yasha.

Opu na oondundu ndhoka dha ningwa po komamanya, ihe omamanya gamwe ohaga kala taga tanduka ko taga gu ko taga igongele pevi. Oto adha nduno aatalelipo ya ya ko noohauto e taya dhike uutala wawo poondundu mpoka.

Aanafaalama mboka yokutekula oohi, uundama wawo moka taya tekulile oohi ohaya kala ye wu topola pomakati noonete. Oto adha ihe ye li po taya tula iikulya yoohi momeya.

Aanafaalama mbono ye na uundama wokutekulila oohi ohaya kala ye wu tula moondhalate nokombanda yokandama ohaku kala kwa tulwa oonete ndhoka dhokukeelela oondhila dhaa yakule mo oohi momeya.

Mongaashingeyi aanafaalama oye yapo nomikalo ndhoka omipe dhoku kuna iimeno yawo, hayi kunwa owala mo mashina. Ihayi kunwa yili mevi, oyili owala mo mashina moka yo, tayi koko nawa.

Aanafalama mboka haya tekula oohi, oha ya kala ye na uundama woohi, oha ya kala nee ta ya umbile iikulya momeya opo oohi dhi vule okulya.

Omagumbo gongashingeyi ohaga tungwa no makuma ,noondhopi taga tulwa oosamende ohaga kala nee taga monika nawa gena omiyelo ndhoka dhomasipili

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka dhaningwa po komamanya . Moondundu moka ihamu kala naanaa iihwa yasha , oshoka opuukukutu omidhi itadhi vulu okumena momamanya moka.

Aanafaalama mongaashingeyi ngele taa tekele iimeno yawo, ohaa kutha owala oonayilona oonene , taa tula mo omeya taye dhi taakanitha pokati kiikunino, taye dhi tsu oombululu nomeya taga zimo nee taga endele moombululu moka.

Opuna omahala ngoka haga kala ga tugwa mombuga yaNamibia. Pomahala mbono ohapu adhika uundama mboka wokuyoga. Noomuntu ngele okuuvu uupyu ohayi a ka talaleke mokandama moka.

Aantu mboka yena iikuku yokutekula oondjuhwa otwaadha ihe yatula oondjuhwa dhawo kiikuku hoka, nopevi lyoshikuku ohapukala pwatulwa omwiidhi, miikuku yawo ohamukala muna oondjuhwa dhoka oondumentu hakutiwa ooshikondombolo.

Aanafalama mboka haya kunu otee oto adha ashike yiimangela omambamba kombunda taya likolako omafo ngoka gotee ga vule gaka kukutikwe go ga ningwe nawa ga landithwe.

Aanafaalama mbono yo kumuna oohi oto adha nee ya kwata uuhi uushona kuudhiya wulwe, yo taye ya yu mbile uuhi mbuka mo madhiya gawo opowu vule oku koka, wo wuvale oohi oonkwawo ishewe.

Opuna omamanya ngoka omanene gena oshilonga, omamanya ngaka ohaga longithwa okuninga iinima mbyoka hayi tulwa nando okuulinga woku hokana.

Aanafaalama mboka haya tekula oombaka ndhoka oontokele ohaya kala yedhi tula mehala ndyoka lya andjuka, nomehala moka ohaye dhi tungile mo okadhiya, opo dhi vule dhi kale tadhi mbwindi/yogo mo, oshoka odhi hole omeya.

Aanafalama mboka haya muna oohi ohaya kutha omeya momatale, moka hamu muninwa oohi opo ya vule ga ka tutswe ngele otaga vulu nga okumuninwa oohi ngele pamwe ogena oombahiteli dhi tadhi dhipaga oohi.

Konooli yoshilongo oko hono hakwadhika omaambo ngoka gopa muthigululwakalo gadhikwa niiti. Ko oko woo hakwadhika uunona tawu katala omeya watya omayemele nuundini koopomba.

Onduli osho oshinamwenyo oshile shoka hashi adhika mehala ndoka lyagamenwa lyiinamwenyo shina othingo onde noongolo oonde. Oshinamwenyo shika ohashi nana aatalelipo okuza kiilongo yawo yeye yeshitale.

Aanafaalama mboka ye na iikunino oto adha ye li piikunino yawo taya tala ngele iimeno yawo oya mena ngaa nawa no itayi lika kuupuka. Ohaa kala nduno ye na omambo taya shanga shoka ya mono po.

Omagumbo gopayife oga tungwa lela pashinanena, ga tungwa noodhopi, noosamende, ohaga kala nee gena omiyelo ndhoka hadhi kala dhina omakende, nuupundi wuli pondje woku kuutumba uuwanawa.

Opena pomahala mpono hapu monika nawa. Omahala ngano go mavululukilo pooha dhimilonga . Pomahala mpono

Okuna oshimeno shoka hashi yimi ookenya dhoka hadhi topa oondjilewu, oondjilewu ohadhi longithwa oku ninga oombindja oshowo omakumbatha.

Mombuga ohamu adhika iikulundundu nomamanya wo ge li mpaka naampeyaka. Ohamu adhika wo omiti ndhoka ngaashi dhomikanga. Ihamu kala omwiidhi ogundji, ohamu kala mwa toka, oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Oto aadha nee aanafaalama ta ya tete omiti sho ta yatetepo dhimwe yo ota ya tsikepo omikwawo opo dhi mene, ku keelewe embugapalo lyelundu opo lyi kale lya opala nawa.

Omeya goohi ngele ihaga silwa oshimpwiyu otaga kaka, taga kwatwa koombahiteli. Nena oohi otadhi vulu okusa, to adha ashike dhi li dha lala kombanda yomeya dha talama.

Ongandu osho oshinamwenyo shimwe shoka shoshikoko hashi adhika momeya, oya nika oshiponga, oshoka ohayi li aantu. Ongandu pethimbo lyongulonene ohayi ka ontela omutenya kooha dhomeya.

Aanafalaama mongashingeyi iimeno yawo ohaye yi kunu owala momatala omaleeleeka ngoka haga kala ga tulwa oothayila pombanda ndhoka hadhi keelele oonte dhetango odhindji, opo kaadhi dhenge komafo giimeno.

Aanafaalama yomongashiingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mo ngalangala yomutenya , ihe iimeno ohayi kunwa owala yili momatala omanene ngoka goosaala gena oothayila pombanda dhoka dhoku dhinda oonte dhetango .

MEtosha lya Namibia mono hamu edhililwa iiyamakuti oto adho me nee iinamwenyo ngaashi oonduli, oshinanwenyo shoka oshile, oshowo uumenye noongolo, noompo tadhi li.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo iinene miinamwenyo iikwawo. Ondjamba oyi na omunkati ngoka hayi longitha okunwa omeya. Oyi na wo omakutsi omanene ga pakalala nomakondo ngoka hakutiwa omatende.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuhwa ohaya kutha ko uuyuhwena kooyina shampa wa tendulwa noku wu tula mehala lya andjuka moka haya kala taye wu pele mo iikulya nomeya.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ohaya ningi uundama wawo woohi taya tulamo omeya. Kombanda yuundama huno ohaya tulako nee oonete, dhi keelele iiyagaya kayi ye momeya, oshowo oohi kadhi yakulwemo koodhila momeya.

Aantu mbono haya tekula oombaka ngele uumbakagona owa tendulwa oha ye wu kutha ko, eta ye wu tula membamba moka taye ke wu tekulila moka ha ye wu pele omeya niikulya opo wu vule oku kokelela.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi, ohaya landa uundama woku tekula oohi, muundama moka omo hamu kala mwatulwa omeya noohi ohadhi pelwa mo iikulya opo dhivule okukoka.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshile, shina omuthika omule. Ohashi li omafo koohulo dhiitayi, nothingo ndjoka onde yafa yamutoka kanyandi. Oshinamwenyo shika ohashi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo.

Ngashingeyi aanamapya ihaya longo nuudhigu oku nengeneka evi momatemo koonyala. Ohaya longitha ashike uushina mboka hawu tulwa omahooli shoye oku enda ashike weka kwata manga taka nengeneke evi.

Aanamapya mongashingeyi ihaya mono we iihuna yokuheya omwiidhi. Ohaya longitha uushina mboka hawu tulwa omahooli. Ohawu heya omwiidhi e tawu gongele moongonga, ngoka taya ka landitha po.

Opuna omahala ngono gatungwa geli kooha dhomikulo dhomilonga, omahala hono aantu ohayiko nee yekiyuvithe nawa, yoya kadhengwe kombepo. Ohaya kala nee yakutumba pondje yeli piipundi taya popi.

Momahala moka hamu edhililwa iinamwenyo yookuti ngaashi mEtosha oto adha mo oosino tadhi kondjo, tadhi itsu nooniga dhadho ndhoka oondeendeeka.

Opena oondundu dhika dha ningwa po komamanya, nomamanya ngoka ohaga kala ga tenda gena oondjila toti nande oga tetwa, nokoondundu hoka ihaku mene nando oshimeno shasha.

Mokuti oha mu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana oha mu adhika okanamwenyo hoka ke na omanyami haka li aantu. Okanamwenyo haka oha kiithwanwa taku ti wa Ombulu yaMukete.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi munwa noya simanekwa kAawambo. Ohadhi gandja omahini kAawambo nonyama wo. Oongombe ohadhi vulu oku tselwa piituthi yomanyanyu noyomaluhodhi.

Aantu mboka ye na iikuku yoondjuhwa ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala dha ningilwa iikuku.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya mono we iihuna yokuheya omwiidhi nomatemo nenge noonyala, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga kala ga nana omatemo ngoka gokuteta omwiidhi.

Momahala ngoka ge li mombuga ohamu adhika nee oondundu, naantu mboka haye ya okutalela po oshilongo ohaya hi nee komahala hoka niipundi yawo. Taya kutha mo iipundi yawo taya kala ya kuutumba taya tala eshito nkene li li.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka iinene hayi adhika momahala ngoka giinamwenyo ya gamenwa mEtosha. Ohadhi kanwa omeya puundombe. Ohadhi nu omeya tadhi longitha ominkoti.

Mongashingeyi aantu ngele ta ya tungu omagumbo gawo gomalukalwa, iha ye ga tungu shonkulu yonale ohaga tungwa pamuthika gopashinanena haga tungwa gena oodhopi, nomakende noosamende.

Opuna oodhila ndhoka dhomakodhi dhi hole okulonda komiti ndhoka dha kukuta, ndhoka dhaana omafo ngaashi komintele unene ethimbo lyongula onene dhoontela okamutenya.

Aanafaalama mbono ye na iikuku yokutekula oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala odhindji lela. Ohadhi kala koshikuku shoka oshinene oshileeleka. Ohamu kala mu na uupokopoko mboka wu na iikulya nomeya goondjuhwa.

Uundama mbono woohi hawu kala wuli momithitu kooha dhuundama hoka ohaku kala kwa ziza nawa nohaku kala kuna omiti omile dhatya omafo ga ziza nawa nomeya ohaga kala ga yela nawa muundama moka.

Aanfalama mongaaashingeyi ngele taya likola iilikolomwa yawo ihaya mono we iihuna oshoka ohaya longitha owala omashina ngoka haya longitha okuli kola ko iilikolomwa yawo muule wethimbo ehupi lyo eshina olya mana nale okuli kola.

Moondundu ohamu kala muna omeya taga tondoka, mpoka pwasiluka. Omeya ngaka ohaga kungulula nokugongela omamanya oshowoo ohaga kungululapo omwiidhi ngoka guli mondjila yago.

Opuna oondundu dhimwe ndhoka dha ningwapo koma manya omakukutu. Koondundu hoka ihaku adhika nande iihwa ya sha nande omwiidhi gwasha noondundu ndhika ohadhi adhika dhili mombuga moka hamu kala mwa yela mwaana omwiidhi.

Oongombe nenge tutye oonkwandambi odho dhimwe dhomiimuna mbyoka dhi holike oku munwa kAawambo noshowo kaaHerero. Pethimbo lyomvula omwiidhi sho gwa ziza nawa ohadhi kala dha ondoka na ohadhi vala utaanagona.

Aanafalama mongashingeyi ngele taya tekele iimeno yawo ihaya longitha we omayemele, ihe ohaya tekele owala nominino dhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno yawo dhi na uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Momahala gamwe ngono geli mokuti ohamu adhika oondundu dha tungwapo. Ohadhi tungwa nee dha yelukapo opo nande omuntu owa lala mondunda moka ito likila mo kiikokayi.

Aanafaalama mboka yena uundama woku muna oohi ohayiitha aalongwa opo ye ye yatale nkene oohi hadhi munwa nankene dhina okukala dhili momeya ngoka gayela nawa opo kukeelelwe oombahiteli.

Ontsa oyo odhila ndjoka yomaludhi moodhila dhomakodhi, ontsa oyi na omeho ngoka haga mono kokule nohayi li iiyamakuti.

Aanafalama mboka yena iikuku yoondjuhwa ohaa kala yatunga oosala oonene ondeendeka, moka hamunine oondjuhwa dhawo dhoka oontokele, oondjuhwa dhoka ohadhi muninwa molwa onyama oshowo omayi.

Aanfalama mongaashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe ihaye yi kunu owala momatala ngoka omanene omaleleka haga kala gena oothayila pombanda. Oothayila ndhoka ohadhi dhindi oonte dhetango.

Opuna aanafalama mboka haya munu oombaka. Oombaka odho iinamwenyo mbyoka yiikwamawawa noyi hole oku kala yi li momeya. Oyina oompadhi dha kwatathana.

Aanangefesha otaye tulongo mboka ye na oofalama dhoku muna iingulu otaya ipandula oshoka oyena iingulu oyindji, oha yeyi landitha ne etaya imonene mo iimaliwa mbyoka oyindji lela.

Aanafaalama mboka yena oofaalama dhoku kuna omapungu ohadhi kala oonene. Omapungu ohaga kala ga kunwa momukweyo ga ukililathana ohaga kala nee ga ziza nawa oshoka ohaga mono uuhoho nomeya ga gwana.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuhwa ohaya kala yedhi tula miikuku, dhili muukololo, no komeho guukololo hono ohaku kala kuna etemba lyomeya.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya mono we iihuna ngele tashi ya pokupapula omavi gawo , ohaya longitha uushina mboka hawu tulwa omahooli.

Opena omahala ngoka omawanawa haga kala ga tungwa mOmbuga, haga kala nee gakumbwa noomwiidhi oha gakala ga tema nawa nee, naatalelipo oye hole okuya kulala komala huka.

Aanafalama mboka haya kunu iimeno yawo, oto adha aluhe taya tala ngele iimeno yawo otayi koko tuu nawa. Oha ya kala ye na omambo taya tala kutya iimeno yawo oyi thike ngaa mpa kwali ya thigwa.

Aantu mboka ye na iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo oha ya kala ye dhi tula muukololo ngaashi aanangeshefa yootate Probability mboka ye na iikuku yoondjuhwa oha ya landa iikulya yoondjuhwa moositola.

Ngashingeyi aanafalama ihaya kunu we iimeno yawo mevi, iimeno ohayi kunwa owala meni lyomatungo. Iimeno yi li momashina, ohayi kala nee ya ziza nawa noya hapuka.

Ope na omahala ngoka goondundu. Aantu ohaya ka tunga komahala ngoka goondundu mombuga. Oondunda dhika ohadhi kala unene dha tungilwa po aantu mboka jaye ya okutalelapo moshilongo shetu.

Moombuga ohamu kala mwa yela, ohamu adhika owala uumuti uushona wu li mpaka naampeyaka, ohamu kala wo oondundu, ihamu adhika omwiidhi, oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Aanafalama mboka yena iikunino yoma banana ohayii monenemo iiyemo moma banana oshoka oma banana ogeli ge holike kaantu lela

Ongandu osho oshikoko shomomeya, shoka hashi zi momeya. Oshina oshipa shoka oshikukutu. Ongandu pethimbo lyongula ohayi zi momeya yi ye komunkulo yiku uve okaantenya.

Aanafalama yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka noya hala oohi dhomweelelo . Nena ohaa kwata mo oohi opo ya kalye.

Opuna oondundu ndhoka oonene hadhi kala dha ningwa po komamanya. Oto adha nee dhina iitandu yomamanya ya gwila pevi lyoondundu mpoka. Ihamu kala iihwa nande moondundu.

Aanafaalama mongashingeyi iimeno yawo ohayeyi kunu momatala ngoka haga kala gena oothayila oontokele pombanda. ootahyila ndhono ohadhi keelele oonte dhetango oshoka oonte dhetango omafo giikunomwa.

Komukulofuta ohaku kala oondila dhoka hadhi ithanwa taku tiwa ookakwaya nomandoko dhoka dhina oothingo oonde, ohadhi kala ne tadhi li oohi dho tadhi kongo iikulya yadho.

Oondundu ohadhi adhika unene mombuga, noshilandopangelo sha Venduka oshi li moondundu nosha kundukidhwa koondundu. Opu na aantu mboka haya yi koondundu opo ya ka idhewule momagulu taya londo koondundu.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya mono iihuna ngele tashiya pokunengeneka omvi gawo. Ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli ngoye ohoka tema owala etaka tameke taka fulu mevi taka nengeneke evi ngoye oweka kwata owala.

Aanafalama mo ngashi ngeyi, ngele aya tekele iikunino yawo, ohaya longitha wala omunino ngoka ha gutsuwa ombuthulu omeya tagazimo nee taga tondoka guka moshikunino mpoka nevi talikala nee lyanenguna nawa.

Ombakumbaku ngoka ga ndulukwa noga longelwa owina momina uuna taga falwa komahala galwe ohaga londekwa moololi, oshoka go ihaga endelele nande ohaga ende kashona.

Uuna aantu ya longo omapya gawo eta ya teya iilya yawo ya kukuta. Ohaye yi tutu nee ye yi fale komalupale opo yi kayungulwe yo yi yelwe Iilya yi zemo yika pungulwa.

Opuna uutafula mboka uuwanawa, mbono hawu kala walongwa nawa koonkulungu, oha waadhika watulwa moondunda moka humu kundilwa aayenda nenge moondunda dhooseti mono aakwanizimo haagongala noku hungila.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala ngoka gagamenwa ngaashi mEtosha. Ondjamba oyina omakutsi omanene osho wo omunkati nomatende.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka oshile, shina othingo onde noongolo oonde. Oshinamwenyo shika osha gamenwa ohashi nana ne aatalelipo okuza kondje yiilongo yeye yeshi tale yo taya futu.

Opuna uudhila mboka wafa omiti dha kukuta momalwaala gawo, na ngele okadhila hoka owadha kalonda komuti ngoka guna iiti yakukuta ito kadhimbulula nande

Onduli osho oshinamwenyo shoka shi na othingo onde nomagulu omale, Onduli oha yi nana aatalelipo okuza kiilongo yokondje yoshilongo yeye yatale oshinamwenyo shoka.

Aanafaalama mboka yena iikunino yoku kuna iimeno, ohaya kunu iimeno yawo muunayilona, nongele uumeno wawo wa koko, ohaye kewu landithapo opo ya vule oku imonena mo iisimpo.

Mombuga ihamu adhika nande omwiidhi . Ohamu kala mwa toka owala muna omavi ngoka haga kala ga pepwa kombepo, oshoka ihamu mono omvula ya gwana .

Uuna aantu yaya momafudho oha ya yi komahala ngoka omawanawa gomafudhilo opo yii yuvithe nawa yo taya ka kala taya yotha oonyama dhawo yo taya nu omalovu gawo ga talala nawa ya kuutumba kuupundi.

Otuna uudhila wumwe mboka hawu kala wuna omalwaala gafa giiti yakukuta. Okadhila hono ngele owaadha kalonda komuti ngono gwakukuta , itoka dhimbulula ototi owala iitayi yomuti ihe okadhila.

Oongombe dhoka oondudhe dhomayala omatokele odho dhoka hadhi munwa kaanafalama, oshoka ohadhi gandja omahini ogendji nawa kaanafalama, naanafalama ohaya kalanditha omahini.

Aantu momuthigululwakalo gwaawambo ohayi kolufuko opo uukadhona mboka wanakatyepa wuka pitithwe etanda. Ohaya kala ne ya zala oondhelela yo taya ende yatya oontungwa komitse.

Opena omahala ngoka omawanawa gomayinyanyudho. Hanga kala ga tugwa geli kooha dhomiilonga. Naantu momafudho ohaayi nee komahala ngoka. Opo yeki iyuvitha nawa yoya tule omwenyo pomahala.

Mongashingeyi aanafalama ohaya longitha omambakumbaku oku pulula momapya gawo ngoka haga kala ga nana omatemo ihaya longitha we omatemo gokoonyala oku pulula omapya gawo.

Pomahala mpoka pu na oondundu, pokati koondundu mpono pwa siluka ohapu adhikwa puna uundombe womeya, nenge uutalalambo mboka hawu kala wuna omeya. Ohawu kala nee wa kundukidhwa komamanya ngoka haga kala ge li pevi lyoondundu.

Hika kwa tsakanena efuta nevi ohaku adhika omavi ngoka gomawe. Omavi ngono ohaga kala nee ga gongelwa kombepo, taga kala nee gena oondjila to ti oga sindololwa, hapo ombepo ye ga ninga.

Komamanya gamwe ngoka haga adhika mombuga oho adha ko nduno aantu ya shanga ko noya thaaneka ko omadhindhiliko ga yoolokathana komamanya hoka unene aantu mbok yomuhoko gwAakwankala.

Opuna pomahala gamwe mpoka hapu kala pwa tulwa oontopa opo aantu yeende kombanda yomeya hoka. Omeya ohaga kala ta ga tondoka nee ta ga ha hokopo ondjila yago taga ende pokati komiti momithitu.

Aanafaalama mboka yena iikunino yoku kuna uumeno, uumeno wawo ohaye wu kunu muunayilona uuludhe, nuumeno wawo mbuka ngele owa koko, ohaye wu kutha opo yeke wu landithepo po yiimonene iisimpo.

Moondunda ohamu kala pokati puna ondjila ya hokwapo komeya. Omeya ngaaka ohaga kala ga kungululapo omamanya oshowo evi nohapu kala pwa mena omwiidhi.

Mombuga ya Namibia ohamu adhika mwa yela, kaamuna kutya omiti dha sha nomwiidhi. Omiti dho dhi li mo omishona oshoka mombuga ihamu mono nande omvula oyindji.

Ngaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu ngele taya tete omwiidhi ngoka hagu gongelwa gu ka landithwe po. Mongashingeyi okwa longwa omambakumbaku ge na omatemo ngoka haga tete omwiidhi, omwiidhi tagu gngelwa mongonga e tagu ka landithwa po.

Aanafalama yoondjuhwa ngaashi aanafalama yootate Tulonga nooProbability , aanafalama yamwe mboka yena iikuku yoondjuhwa iinene, nonkene osheya etela yakale yena iimaliwa , oshoka aasamane mboka oyena iimaliwa oyindji leela.

Opena oodhila dhimwe dhoka hadhi monikwa dhafa oondjuhwa ha dhiithanwa ta kutiwa omakalakuni. Oodhila dhono ohadhi muninwa nee onyama oshowo omayi.

Aanafalama mboka haya tekula oondjuhwa ohaya kala yena oondjuhwa dhomaludhi ogendji puna ndhoka oonkanga po ohapu kala puna ndhoka oontiligane.

Aanafalama mboka yena uundama wokutekula oohi dhomakende ngele yamono kutya dhimwe odha koka ohaakwatamo dhimwe opo yakalye komagumbo naakwanezimo yawo.

Opu na aantu mboka ye na iikuku yokutekula oondjuhwa ngaashi aanafaalama yootate Tulonga. Oye na iikuku oyindji yoondjuhwa nohayi kala nduno ya topolwa noondjuhwa ohadhi kala mo dha topolelwa miikuku.

Oohi mongashingeyi ohadhi vulu oku muninwa dha tulwa moonayilona moka mwa tulwa omeya nohi sho yili moka oho kala weyi tala shi yili mo tayi ende, tayi dhana nomeya.

Aantu oyendji ohaya talelepo omafuta , oshoka komafuta oku waanawa , nokuna oka mbepo okawaanawa.

Aanafaalama mboka ye na oofaalama dhokutekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka unene ndhoka dhomakende ndhoka oontokele ohaye dhi kwata mo opo ya vule ya kalye naakwanezimo yawo nenge yalandithe yi imonene mo iisimpo.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi uundama wawo ohaya kala ye wu topola noonete pokati opo ya yoolole mo uuhi mboka uushona moohi ndhoka oonenenene.

Opu na omahala gamwe ngoka gomayinyanyudho, aantu haya yi ko ya ka tule oomwenyo dhawo pomahala. Komahala hoka aantu oho adha nduno ye li ko ya lala kuumbete mboka hawu kala wa mangelwa komilunga.

Aanafalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe iimeno ohaye yi kunu owala moosala dhoka oonene dhi na oothayila pombanda dhokudhinda oonte dhetango.

Mokuti momithitu moka hamu kala muna iihwa oyindji pokati komiti mpono ohapu adhika puna omakungulukilo gomeya mpoka omeya haga tondoka haga kala ga hoka po ondjila.

Opuna omiti dhimwe oha kala dhina iitayi ya pitakana nayi , nomiti dhika ohadhi adhika mofuka . Mofuka ohamu kala mwa thita nayi , nando otoyi mo , oto kala wa tila oku likila mo oshoka kushi kutya omuna shike .

Aanafaalama mboka ye na uundama woohi ngele okwamono kutya nena okwahala okulya monyama ontokele yohi, ohakutha okanete ke tayuula momeya, ta kwata mo oohi dhe ndhoka a pumbwa mo ye tekiininga nawa pomuligu.

MEtosha omehala moka hamu edhililwa iinamwenyo mbyoka yiiyamakuti ngaashi oongolo. Oongolo odhi li poludhi lwoondoongi, ashike odhi na oondjila oontokele noonduudhe.

Mombuga ohamu adhika oondundu oonene mo ihamu kala omwiidhi, ohamu kala owala mwa yela, shaashi ihamu mono omvula oyindji.

Koshitopolwa sha Wambo oko haku adhika oondunda dhoka dhoohozi, hadhi kala dha dhikwa niiti tadhi kumbwa noomwiidhi. Oondunda dhika oombwanawa oshoka odhi na omuzile omuwanawa dho ihadhi sitha aantu uutalala.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya landa uundama wumwe uushushuka wa vulu owala piiyaha kashona. Muundama mbuno oha tulamo ihe omeya nominino yo ya vule oku tulamo oohi dhawo.

Mongashingeyi aantu ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka haga kala omanene ga tulwa oothayila pombanda. Oothayila ndhoka hadhi kala dha tulwa pombanda ohadhi dhindi oonte dhetango.

Aantu mboka haa muna oohi oha landa uundama mboka woku tekulila oohi dhawo. Taya tulamo omeya taya longitha ominino. Oha tulamo wo niikulya opo oohi dhi vule oku koka.

Mombuga yaNamibia ohamu adhikwa oshimeno shoka shili sha simanekwa, shoka hashi ithanwa takutiwa oWelwitchia mirabiris shoka hashi ningi uule wethimbo inaashi mona omeya ihe ihashi si nande.

Opu na omahala ngoka gomavululukilo hapu kala pu na uundama mboka wokuyoga noshowo uupundi wokukuutumba. Ohapu kala pu na okangwena ka ziza nawa. Nongele owu li mehala muno omwenyo goye ohagu kala gu li pehala.

Opena aantu mboka haya longo moofaabulika dhokuyoga oonyama. Oto adha ne yazala omakalaganya yatya ominino taya yogo oonyama dhili momapaki tadhi shashwa nomeya.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya .Iimeno yawo ohayi kunwa yili momatungo ngoka gopashinane hayi kunwa yili komashina nohayi tekelwa komashina.

Mongaashingeyi aanafaalama oye ya po nomikalo omupe dhopashinanena dhoku kuna iimeno yawo, kaayili mevi yakunwa owala momashina ngoka gopashinanena, niimeno zika ohayi kokelele.

Aanafaalama mboka yena uundama woohi, oto adha nee ngele ya hala omweelelo yatya uunete taya kwata mo oohi dhawo, opo ya vule yaka lye naakwanezimo yawo nenge yaka landithe, yi imonene mo iisimpo.

Aanafalama ngaashi ngeyi ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omaholi ko otaka kala taka nengeneke evi. Aanafalama ihaya longitha omatemo okupapula miikunino yawo uushina mbuka oweyeshi ningila oshipu lela.

Aanafalama mongaashingeyi ihaya longitha we omatemo, okulonga moofalama dhawo, ihe ohaya longitha omambakumbaku okupulula moofaalama dhawo. Omambakumbaku ohaga kala gena omatemo gayoolokathana, gamwe ohaga pulula momamanya, nogamwe ohaga pulula mevi epu.

Komukulo futa ohaku adhika evi ndyoka lyomawe nongele lya pepwa kombepo tali gongelwa kombepo ohali ningi po oondundu, naantu ohaya yi koondundu hoka taya ka hinga ko iitukutuku yawo.

Onduli osho shimwe sho miinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo. Onduli oyina othingo onde noo magulu omaleleka yo ihayi kuntumba nande.

Opuna aanafaalama mboka yena iikunino yokukuna iimeno. Iimeno yawo ohayi Kuna yili muunayilona uuluudhe, nongele yakoko ohaye yi landitha po kaantu.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha owala ominino okutekela iimeno miikunino yawo. Ominino ohadhi kala ne dhuuka mombanda dhatya omahala taga tsinine taga tekele iimeno yawo.

Momahala mono hamu edhililwa iinamwenyo mokuti ohamu adhika oondjamba, oondjamba odho iinamwenyo mbyoka iinene, naantu mboka ya za kiilongo yawo ye ya moshilongo shetu ye ya oku tala iinamwenyo mbika ohaya futu.

Opu na omahala ngoka haga kala gena oongwena dhaziza nawa, nomiti ndhoka dhina oongala dha sheneka nawa. Aantu oha yayi komahala huka opo ye ku uvithe oomwenyo dhawo nawa uuna ya tala koongala hoka.

Mombuga oha mu adhikwa oondundu dhoka dha ningwa po komamanya. Koondundu oha ku kala kwa mena uumuti uushona, mpaka naampeya ko iha ku kala kwamena omwiidhi oshoka momamanya omuukukutu.

Oongombe (oonkwandambi) pethimbo lyomvula ohadhi kala dha paluka nawa komalutu dho ondoka, oshoka omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa. Nookwandambi ohadhi kala nee tadhi gandja omahini.

Omahala ngono ga tungwa moondundu hono aantu haya yi opo ya ka dhengwe kombepo ohaku kala kwa mena omilunga, ku na omatungo nenge oondunda ndhoka dha tungwa dhoomwiidhi.

Opuna oonyanga ndhoka oontiligane. Ohadhi longithwa iilonga oyindji, ngaashi oku towaleka omahoka, nosho wo oku panga omashikisha.

Omahala ngono ga tungwa mombuga ohagakala taga monikwa nawa unene ethimbo lyokomatango , naantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo sha Namibia ohayai nee koma ghala ngoka.

Mombuga mono muna oondundu ngaashi movenduka aantu mboka hayayi kiilonga taya ende koompadhi oyo haya toto uundjila mboka wa enda momilamba.

Opuna omahala ngoka gomainyanyudho haga kala unene ga tungwa mokuti. Pomahala mpoka ohapu adhika uundama wokuyoga uuna omuntu wu uvite uupyu. Ohapu adhika wo uupundi uuwanawa nuutala woku kuutumba.

Mongaashingeyi omeya oha konakonwa ngele ogena koombahiteli. Ohaga konakonwa nee geli komashina kaantu mboka yena uunongo mboka yayile koosikola ye ki ilonge taya ziko yena uunongo.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi oye na uundama wawo moka haya tekulile oohi. Ohaya kala nee nduno ya thikama kooha dhuundama wawo hoka taya itulile mo omayele, yo taya tala oohi dhawo nkene dhili mo tadhi koko.

Muushitwe omuna egwo lyomeya. Omeya ohaga gu nee taga zi komamanya gopombanda, taga gu, gu uka pevi. Ohaga kala nee ga tsimika ontsi toti ondawu. Egwo lyomeya MoNamibia oli li ko Ruacana.

Iikuku oyo yimwe yomiikulya mbyoka ya simanekwa unene piituthi yomanyanyu unene pomavalo oshowo pohango. Oshikuki ohashi kala oshitoye noshiholike lela kaantu.

Aanafaalama ohaya munu oongombe ndhoka dhoombalamana ndhoka dhomakonda omatokele nomaluudhe. Oongombe ndhoka ohadhi munwa molwa omahini gadho. Ohadhi zi omahini ogendji, naanafaalama omahini ngoka ohaye kega landitha po.

Aanafaalama nge taya kunu miikunino yawo, tango ohaya tulamo oopaipi dhoka dhomeya, dhu ukilila dhili melandulathano opo dhi vule oku tekela iimeno yawo.

Aantu mbono haya tekula Oohi ohaya longitha uundama mboka haya landa. Ohaya tula mo ne omeya muundama moka taya longitha omunino, taya tula mo wo iikulya, taya tula mo ihe Oohi dhawo.

Aantu mongaashingeyi oyeyapo noo poloyeka dhokaa dhokukuna oomiti. Uuna omuntu totetepo omuti nena owapumbwaa okukuna po gumwe guningile komongula ngweye wukeelele woo embugalo.

Ondjamba osho shimwe shoshinamwenyo mbyoka iinene. Ondjamba oyina omukati oshowo omakutsi ngoka omanene haga kala ga pakalala . Ondjamba oyina woo omakondo ngoka hagi ithanwa takutiwa omatende.

Aanafaalama ihaamonowe iihuna yokuteta oongwena dhawo. Ohaalongitha owala uushina mboka hawuheya ongwena, okashina takagongele nee ongwena ndjoka mongonga.

Koombinga ndhoka dhefuta ngaashi ko Swakop nokombaye ohaku adhika oondundu ndhoka dha ningwapo komavi gomawe ngoka haga kala ga gongelwa kombepo naantu oha yayiko nee koondundu huka ya ka hinge iitukutuku yawo

Aanafalama mboka yena oondama dhoohi ohaya kala yedhi tula oonete kombanda yuundama wowa woohi opo ya kelele iiyagaya kayiye momeya goohi, noohindhoka dhili muundama kadhi yakulwemo koondhila.

Aanafaalama mboka ye na uundama wokukwata oohi ohaya kwata mo oohi dhawo muundama moka ndoka oonene, opo yavule yaka lye nenge yaka landithe yi imonene mo iisimpo yawo.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuhwa oyena oondjuhwa ndhoka oombwanawa. Ohadhi kala dhili kiikuku hoka hadhi pelwako iikulya oshowoo omeya .

Aawambo ohaatekula iikombo noonzi. Oonzi odhasimanekwa oshoka odhina onyama ontoye nonyama yonzi ohayikala yoondoka shinene.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu oonene niihwa. Iihwa mbyoka ohayi kala iishona, ihamu kala nande omwiidhi ogundji.

Aanafalama mongashi ngeyi iimeno yawo ihayi kunwa we mongalala yomutenya ihe ohayi kunwa owala moma tungo ngoka gena oothayila ndhoka ooyelele pombanda. Oothayila ndhoka ohadhi keelele onte dhetango.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya kunuwe iimeno yawo mevi, ohayi kunwa ashike momashina ngoka haga kala meni lyetungo niimeno mbino ohayi mono oonte dhetango oku ziilila koolamba dhometungo moka.

Opena omahala ngoka haga adhika geli mokati komithitu, ohamu kala nee muna omakololo moondundu moka. Naantu oko nee haya yi taya ka kala yeli kohi yo makololo hoka.

Aanafalama mbono hatekula oohii ohaningi uundama wawo tadhengele iipilangi nomeni lyipilangi moka tatulamo othayila tatulamo ihe omeya yo tatulamo oohii dhawo.

Ontsa oyo odhila yimwe ndjoka yili paludhi lwekodhi. Ontsa oyina omeho haga mono kokule. Odhila ndjika ohayi li iiyamakuti, noya nika oshiponga.

Mongaashingeyi aanafalama ohaya kunu uuhilili, mboka hawu kunwa momatungo ngoka gopashinanena wuli momashina. Nongele uuhilili mboka wa koko, ohawu tewako, opo wu vule wuka longithwe iinima ya yoolokathana.

Mombuga mono muna oondundu ohamu kala muna oopate. Oopate dhono ohadhi endwa nee kaantu mbono ha yeya oku talelapo oshilongo shetu yo taya futu

MoNamibia opu na mpoka to adha tapu tondoka omeya taga tondoka taga gu, ohaga kala taga tondoka ihe ga zi pomamanya ngoka ge li pombanda gu uka pomamanya ngoka ge li pevi. Omeya ngaka ohaga kala ga tsimika ontsi.

Aanafaalama mongashingeyi iilongomwa yaeo ihaye yi teya we noonyala , ohaya longitha owala omashina ngoka haga endelele oku teya. Muule wethimbo eefupi , eshina olya mana nale.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya tula iikulya yoohi momeya taye yi tula kombanda yonete opo yidhindwe dho oohi dhivule dhilye dhikoke.

Oonkwandambi odha simanekwa momuhoko ngoka gwAawambo oshoka ohadhi gandja omahini dho ohadhi dhipagwa wo oku gandja onyama miituthi mbyoka yomanyanyu nosho wo yomaluhodhi.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi tsuwa oombululu, nomeya taga kala nee taga tondoka moondjila moka po makota giimeno.

Uuna etango tali yimo noonte dhalyo tali tosho nawa kombanda yomeya ngono geli nande omomulonga, ohali kala tali monika nawa, naantu oye hole okuthaaneka omafano getango sho tali yimo.

Opuna omahala ngoka geli momithitu muna omiti odhindji omileeleeka. Ohamu adhika wo oondundu ndhoka hadhi kala dhina omakololo, naantu oto adha ihe yeli kohi yomakololo hoka taya tala mo makololo.

Opu na oondundu dhimwe ndhoka dhi li mombuga, ihe nokondundu hoka ito adha ko nando oshimeno sha sha, oshoka momamanya omuukukutu okumenwa kiimeno nomombuga mono ohamu kala mwa toka mwaa na nando omwiidhi gwa sha.

Uuna omvula ya loka nawa, omeya taga talama momadhiya nomomilonga, omavo oto adha ihe ga mena nawa ga tya oongala dha sheneka kombanda yomeya nongele owe li fulu kohi oto adha ko etindi.

Aanafaalama mboka ye na uundama woku tekula oohi, kooha dhuundama wawo ohaya kala ya dhengelako iiti, opo ngele omuntu ota hingi ohauto momeya itayi gwilemo otayi kelelwa owala kiiti. Kooha dhuundama huno oha ku kala ku na ongwena yaziza nawa.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nawa noya hala omweelelo nenge oohi dhokulanditha ohaya kwata mo oohi ndhoka oonene.

Aanafalama mboka yena iikunino yoomboga ohaya kunu oomboga dhawo dhili mumwe nohadhi kunwa mevi ndyoka lyina uuhoho omafo gadho ohaga kala ga hapuka nawa.

Aanafaalama mboka ye na iikunino yomapungu, omapungu gawo ohaga kala ga kunwa ge li momukweyo ga pititha po omahala pokati opo ga vule okuuva ombepo ga koke taga endelele.

Okapundja ohaka adhikwa momahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha. Okanamwenyo hala ohaka tondoka na okena ondapo. Nongele kamono oombwa nenge aantu, ohaka fadhukapo.

Uudhila oha wu tungu iihaandhila yawo ta wu longitha uuti mboka uushona osho woo omwiidhi. Uudhila miihaandhila yawo moka omo ha wu valele omayi mo omo ha wu tendulile uudhilona wawo.

Mo Namibia aantu ohaya dhana esiku lyomuthigululwakalo. Aantu ohaya kala ne ya zala oondhelela. Aasamane ohaya kala ya zala omagala goondjeke.

Aanafaalama ohaya munu oongombe ndhoka dhoombaalamana dho mayala omatokele no maluudhe, oongombe dhoka ohadhi munwa molwa, omahini ngoka ogendji hadhi gandja.

Aanafalama mboka yena uundama wokumuna oohi ,uundama wawo ohawu kala wa topolwa muukololo tamu tulwa ihe omeya opo oohi dhi kale dha yoololwa kwaadhoka dhimwe oonene.

Mombuga ihamu adhikwa nande omiti. Ohamu adhikwa owala uuhwa uushona uufupi. Ihamukala omwiidhi ohamu kala owala mwa toka muna omamanya noondundu oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi muundama mono haya tekulile oohi dhawo ohaya kala ya topola mo nuunete opo ya yoolole oohi ndhoka oonshona kwaandhoka oonene.

Opuna aanafalama mboka haa tekula oohi ohaa kwata nee uuhi mboka uushona komadhiya galwe yo tayeya ya ka tsike uuhi mbuka momadhiya gawo opo ya vule okuwu muna wu koke wo wu vale wafa uukwawo.

Opena aantu mboka haya tekula omayoka payife . Omayoka oha yega pewa nee koonganga yo tayega tula kohi yoombete dhawo opo yaninge aakengeleli ya lande oohauto dhondilo.

Aanafaalama mboka haya kunu oomboga dhuushimba oomboga dhawo ohashi kunwa dhili momukweyo dhu ukililathana nopomakota gadho hapu kala pwa enda omino dhomeya ndhoka hadhi kala dhina uumbululu tawu ziya omeya.

Iimeno mongaashingeyi ohayi kunwa owala momashina ngoka haga kala geli momani gomatungo. Ihayi kunwa mevi ihe ohayi koko owala nawa ya ziza.

Opuna aanafaalama mboka yena oofaalama dhoku kuna uundombo . Uundombo mbuka ohawu kala ne owundji nongele wa adha okutewa ohaye wu teya ko opo yeke wu landithe po yewu tume kiilongo yimwe.

Opuna omashina ngono haga longithwa mongashingeyi oku kuna iimeno. Iimeno mbyono ohayi kunwa momashina moka yaa li nande omevi, noha yi mono oonte dhetango oku ziilila koolamba ndhoka dhi li meni lyetungo.

Opu na aanafalama mboka ye na iikunino. Aanafalama mbaka ohaya tekele iikunino yawo nominino ndhoka hadhi kala tadhi sha shimine omeya kombanda yomafo.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longowe nuudhigu oku tekela iimeno yawo. Ohaye yi tekele owala nominino ndhoka hadhi kala dhuululwa uumbululu tawu ziya omeya.

Mongaashingeyi aanafaalama miikunino yawo ohaya tulamo ominino ndhoka dha matuka yiikunino yawo. Ominino ohadhi tekele iikunino yawo hadhi kala dhina uumbululu mboka tawu ziya omeya .

Aanafalama mbono yena iikunino yomatama, omatama gawo ohayega kunu geli momi kweyo nopokati komatama mpono ohapu kala puna oondjila opo omatama ga vule oku uva ombepo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iishuna ngele tashiya poku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhatya oombuthulu dhoka hadhi kala tadhi zi omeya.

Aanafaalama mboka ye na iikunino yoku kuna iimeno, iimeno ohayi kala ya kunwa muunayilona uuluudhe. Nongele ya koko ohaya ka tsika nande ye yi landithe po kaantu yi imonene mo iimaliwa.

Uuna omuntu tayi mela lyondjila oha telekelwa oshimbombo shuusila womahangu nondjuhwa osho wo ekaka. Ekaka olya talika ko li na elago.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi, ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka nenge oyahala omweelelo, ohaya kwatamo oohi dhimwe taye dhitula miiyaha taye dhiyogo nawa opo yakalye oohi dhimwe yo yakalandithe yiimonene iisimpo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu odhindji. Noondundu ndhika ohadhi kala dhi na omamanya gi igongela pevi. Ohamu kala mwa toka mombuga mwaa na nando omwiidhi gwa sha.

Opuna aanafaalama mboka yena iikuku yoondjuhwa, aanafaalama mboka ohaya tekula oondjuhwa yedhitula miikuku, iikuku mbyono ohayi kala iinene noondjuhwa ohadhikala ne dhili mo tadhipelwa mo omeya niikulya.

Aanangeshefa yootate Probability aanangeshefa yamwe mboka haya longo noshimaliwa noye na uundama wokutekulila oohi. Oohi ohaye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule okukoka dhi vale.

Oondundu ohadhi adhika unene moombuga . Ohadhi kala dhina omamanya giigongela . Ihamu kala omwiidhi ogundji oshoka ihamu lokwa lela notwaadha mwatsima methimbo limwe toti owala ondawu.

Momahala mono hamulala aatalelipo mbono yeya okutalela po oshilongo shetu yaza kiilongo yi ili ohamukala muwanawa muna oombete dhayalwa nawa, noombete ohadhi kala dhakundukidhwa koonete dhoomwe.

Ompanda osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti momahala ngoka gagamenwa. Ompanda oya gamenwa oshoka oyina oniga ndjoka yina ongushu lela.

Aanafaalama mboka yoohi ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka ohaa kwatamo opo yakalye momagumbo gawo nenge yakalandithe yiimonene mo iisimpo yavule okwiikwathela.

Otuna omahala ngoka omawanaw ngoka omuntu hayiko okii uvithe omwenyo gwe nawa ohakala nee alala kokapundi hoka haka kala kamangelwa momilunga.

Mboka hakala taya tekula oohi dhomakende oha kala tayedhipe iikulya ngeshi anangeshefa yotate propability, oohi dhoka odhihole ne kaamati yaandonga shapa weyadha tayedhili niihakawutu oto fuka.